Imfundo iqakathekile. Kumele sikhuthaze abantwana ukuthi bafunde ikakhulu kusukela ezingeni eliphansi. Kumele njalo sibakhele indawo zokufunda ezikhanyayo njalo ezicacayo ukuze bakhuthazeke ukufunda.

Lowu ngumfundi okhanya eyedwa phandle engekho endlini yokufundela .Abanye baphakathi endlini yokufundela. Kuvamile ke ukuthi abafundi baphelele ku primary level ,bengasaqubeki besiya kusecondary sebengasayi esikolo .

Kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantwana ngitsho labancane abakuma primary schools ukuthi bayenze amasports ukuthi lanxa besuke bafeyila abe lokokwenza empilweni ikakhulu lokwama sports kuyanceda kuya exerciser umzimba.

Abantwana kuqakathekile ukubana sibafundise imsebenzi yezandla ukwenzela lanxa engaqhatshwanga athole imali, ngoba lezinsuku sokunzima ukuthi baqhatshwe. Wonke umuntu sedinga umsebenzi sokunzima ukuthola umsebenzi, kodwa nxa wenze umsebenzi wezandla kubalula ukuzisebenza.

Ukufunda kuqakathekile ebantwini abatsha. Asifundeni sikhuthazeni labantu abatsha bonke ukuthi bafunde bafunde labo ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi eqondane labo njalo babelekusasa enhle ekhanyayo. Asikhuthazeni wonke umuntu omutsha ukuthi afunde ikakhulu imisebenzi yonaleyi eyabo engineer.

Ilizwe kumele liyakhe izikolo ezinengi kundawana zonke ukwenzela ukuthi abafundi bathole imfundo njalo izikolo lezi kumele zine lezindlu zokufundela ezaneleyo ukwenzela ukuthi kungani labafundi abafundela phandle.

Laba ngabafundi abafundayo lombalisi omileyo phambi kwabo ebafundisa bethola ulwazi. Kuvamileke kweleZimbabwe ikakhulu emakhaya ukuthi abantwana abasayi ezikolo abasayi funda bahle bakhalale iskolo beqeda ugredi seveni bahle bangasayi funda kodwa laba ngibona befunda bebanengi.

Abantwana asibakhuthazeni ukuthi bafunde baze bayefika kugatsha lwema university ukwenzela ukuthi bafunde ukuziphatha lokuphila kahle labanye abantu kanye lokufunda imisebenzi ngoba yikho okufundwa khona imisebenzi ukuze baqhatshwe.

Kumele sinanzelele indawo zokufundela zihlale zihlanzekile ukuze abafundi befundele endaweni ezihlanzekileyo bengabanjwa yimikhuhlane emnengi ngoba isiminengi imikhuhlane egcwele indawo yonke engahlasela abafundi.